Sary famantarana misy sarina kaopy misy tahony ary marika maneho ny aterineto, eo amboniny miloko mavokely avy ireo, misy soratra ''izy tek'' fotsy eo aminy.

Vokovoko miloko mena, misy loko mainty kely amin'ny sisiny ary miloko fotsy mameno ny zoriny efatra. Miendrika sainam-pienena.

Baoritra miloko fotsy sy volomboasary, misy sarina soavaly amin'nyloko samihafa. Misy marika famantarana ireo pensilihazo maro loko. Fitaovana hoentin'ny mpianatra handokoana sary any am-pianarana.

Fitaovam-pandrenesana fotsy feno bokotra maro amin'ny tampony. Misy fitazomana amin'ny lokony mainty, misy tsipika mena manify ary isa maro maneho ny mari-drefin'ny onjam-peo.